Imfundo yasezingeni eliphansi ibalulekile kakhulu iyenza abantwana bezilungiselele ukuya esikolweni. Kuyasiza kakhulu ukuthi abantwana noma sebesiya esikolweni bahamba lemfundo abayitholileyo ezingeni leli elokuqala.

Imfundo yabantwana abancane ibalulekile kakhulu ngoba bayafunda ukukhuluma kahle ukuqondisa ulimi. Befunda njalo ukubhala amagama wabo lokufunda njalo ukuhlanzeka loku ziphatha kahle ekukhuleni kwabo.

Imfundo yabantwana abancane ibalulekile kakhulu iyamlungiselela njalo umntwana ukuthi makufika izinga lokuthi aye esikolweni ahambe eselolwazi ehambe njalo esekwazi ukubhala ibizo lakhe lokufunda okunye okunengi.

Isikolo sabantwana qbqncane .Silusizo kakhulu empilweni yabo . Siyabancedisa ukuthi bazwe be

kumele sibalungiselele abantwana bethu abancane ukuze ma sebesiya ezingeni eliphansi behambe sebelolwazi njalo behambe bengasayesabi isikolo behambe sebefundile okunye okuncane

Isikolo sabantwana abancane siqakathekile kakhulu siyabayenza abantwana bengasabi ukuba labanye abantwana, lokhu kuyabalungiselela kakhulu ukuthi ma sebesiya esikolweni sezingeni eliphansi behambe bengena kwesaba, sebefundile lezinye izinto.

Kumele abantwana bethu sibahambise ezikolweni besese bancane. Lokhu kuyabayenza ukuthi behlakaniphe baangayesabi ukuba labanye abantwana ukwenzela ukuthi nxa sebesiya esikolweni sezingeni eliphansi behambe sebelolwazi.

Imfundo yabantwana abancane ilusizo kakhulu empilweni zabo. Iyabasiza abantwana ukubala lokubhala amagama wabo. Lokhu kuyenza kubelula kubo uma sebesiya emfundweni esezingeni eliphansi.

Imfundiso yabantwana abancane ilusizo kakhulu. Iyabafundisa abantwana ukuba lesibindi. Iyakhipha ukwesaba. Njalo ibalungiselele ukuthi ma besiya esikolweni bahambe sebelolwazi olujulileyo.

Umntwana omunye lomunye osakhulayo unalo ilungelo lokuba athole imfundo noma yikuphi. Imfundo iyinto eqakathekileyo kulabo abasakhulayo ukuze babe lekusasa elìhle.

Abantwana abancane kumele bafundiswe ubungozi bemithi eyabe ifakwe endaweni ezifihlakeleyo ukuthi bangayibambi njalo bengayinathi ngoba iyingozi kakhulu empilweni zabo

Abantwana bonke kumele bahambe esikolweni imfundo yasezingeni eliphansi iqakathekile kakhulu emntwaneni ngoba umntwana yikho lapha oqala khona ukufunda impilo afunde lezinto ezinye ezinengi.

imfundo yasezingeni eliphansi ibalulekile kakhulu emntwaneni ngoba iyakwazi ukufundisa umntwana izinto thina abazali esingeke sibafundise zona ilusizo kakhulu ekukhuleni komntwana ngoba umntwana ukhula esazi izinto

Umphathiskolo walesiskolo umnumnzane ubaba uMoyo siyabonga kakhulu ngemfundiso oyinikeza yona abantwana bethu ubafundisa ukuzithoba, ubafundisa inhlonipho, ubafundisa ukuthi bahloniphe ngazozonke izkhathi besemakhaya loba beseskolweni.

Sibonga isineke lokusebenza kwabo nzima ababalisi ngoba siyazi ukuthi akukho lula ukusebenza labantwana sitshonkakhulu laba basezingeni eliphansi lemfundo.

Izikolo zasezinga eliphansi sezigcwele indawo yonke. Kumele abantwana bethu sibakhuthazwe ukuya esikolweni esezingeni elincane ukuze bakhule belolwazi njalo befunde izinto ezinengi mayelana lempilo.

Impilo ayizange ibelula kimi labodadewethu. Ngemva kokushiywa ngabazali, Kwasuka kwabanzima kakhulu empilweni yethu. Sahamba sayohlala lobabakazi. Owayehlala emakhaya, aseduze lalapho esasihlala khona. Sasivuka ekuseni, siyethengisa ukube sizuze imali yokuphila.

Imfundo yasezingeni eliphansi iqakathekile kakhulu empilweni yomntwana imfundo le iyakwanisa ukufundisa umntwana ukuthi aziyakhe aziqoqe lokuthi akhule engumntwana olalelayo olenhlonipho

Izikolo zezinga eliphansi sezizinengi kakhulu esigabeni sethu lokhu kuyasisiza kakhulu ngoba abantwana bethu abasahambi imango emide besiyadinga imfundo kwezinye izindawo ezikhatshana.

Imfundo yezinga laphansi ilusizo kakhulu ekukhuleni lomntwana kuyadingeka kakhulu ukuthi singabazali sibafundise abantwana esikolweni ukuze beyefunda izinto ezinengi ngomzimba womuntu bafundiswe njalo ngezinto eziningi

Abantwana bayafundiswa ukuziphathakahle lokuhlanzeka lokuhlala endaweni ehlanzekileyo besesemazingeni aphasi esikolo lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi bahlale belolwazi njalo bakhule bekwazi ukuthi balilunga elihlanzekileyo.

Kuyabasiza kakhulu abantwana ukuthi batshone bengekho emakhaya behambile bayahlangana labanye abantwana lokhu kuyenza ingqondo zabo zikhaliphe njalo zihlakaniphe bengayesabi befunde okunengi kwabanye abantwana.

Imfundo esezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu! Iyafundisa njalo abantwana ukuthi bayazi imisebenzi yezandla besesesikolweni. Lokhu kuyabasiza kakhulu abantwana, ukuthi ma bephuma esikolweni, baphume sebelolwazi lokusebenza.

Siyabonga kakhulu lesisikolo sabantwana esavulayo, isikolo sabantwana abafundisa khona imisebenzi yezandla, lesisikolo sanceda kakhulu ngoba abantwana bethu abasahlali emgwaqweni sebekwazi ukusebenzisa izandla ukusebenza.

Izikolo zasezingeni eliphezulu ziyafundisa kakahulu imisebenzi yezandla imisebenzi yezandla iyinto enhle kakhulu ngoba iyasiza ukuthi uma uqeda isikolo ukwazi ukuzivulela ibhizinisi lakho usebenzela.

Lafezeka iphupho lami lokuba ngumongikazi ngemva kokuqeda isikolo kusukela ekukhuleni kwami ngangilesifiso ngisasemncane ukuthi ngizibone nami ngingumuntu osiza abantu nginikeza abantu impilo enhle.

Kulezi insuku izikolo zasezingeni eliphezulu ziyafundisa abantwana imisebenzi yezandla lokhu kuyenza kube lula kakhulu ebantwaneni ukuthi uma beqeda isikolo bekwazi ukuthola imisebenzi lokuzi vulela amakampani wabo

Imisebenzi ayisatholakali kulezinsuku kubalulekile ukuthi ubekwazi imisebenzi yezandla ukwazi ukusebenzisa izandla zakho ukuze uzithuthukise uvule lamabhizimusi.

Kulezi insuku kubalulekile kakhulu ukuthi ubewazi imisebenzi eyezandla. Imisebenzi yezandla iyawavula amathalenti afihlakeleyo. Iyawavula njalo amathalente esingawazi ukuthi sinawo esehleli phezu kwawo

Izikolo zasezingeni eliphezulu zilusizo kakhulu ebantwaneni bethu . Abantwana bethu bayafundela imisebenzi yezandla ezikolweni. Lokhu okuyenza ukuthi kubelula kibo uma sebeqedile isikolo bekwazi ukusebenzisa izandla zabo.

Imfundo yasezingeni eliphezulu ibalulekile kakhulu ngoba kulesisigaba uyakwazi ukufundela umsebenzi. Uyakwazi njalo ukufunda ukusebenzisa izandla zakho ukuze ukwazi ukuthola umsebenzi loba ungaphuma esikolweni.

Wafunda kahle udadewethu waphumelela ezifundweni zakhe zaphezulu waqhubeka njalo ngemfundo yakhe yaphezulu wahamba wayothola umsebenzi esibhedlela esikhulu esisemelikha.

Sinanzelele ukuthi abantwana abanengi emaphandleni bafunda bacine ezingeni eliphansi bangayi ezingeni eliphezulu. Sixwayisa abazali bonke ukubana basize abantwana ukwenzela ukubana bahambe.

Abantwana bethu kumele sibakhuthaze ukuthi bangatshiyi isikolo besesezingeni eliphansi, kumele befunde ukuqeda isikolo baphumelele besiya phambili ukuze bethole imisebenzi emihle lekusasa elihle.

Isikolo samabanga aphezulu siyamlungiselela umntwana ukuba ahambe ezingeni eliphezulu eselengqondo ejulileyo lengqondo ekwazi ukusebenza

Abantwana bethu bayayidinga imfundo, kumele sibakhuthaze kakhulu ukuba bengapheleli ezingeni eliphansi baqhubeke bafunde beye ezingeni eliphezulu ukuze bebe lekusasa elihle.

Izikolo zasemfundo yaphezulu kumele zitholakale indawo yonke ezigabeni zethu lokhu kuyenza kube lula ebantwaneni bethu ukuthi bathole imfundo bangayekeli isikolo besasezingeni eliphansi.

Umbalisi wethu bekungumbalisi olungileyo kakhulu. Bekungumuntu ofundisa kahle kakhulu uzwisise. Usifundisile imbeko, wasifundisa inhlonipho wasifundisa impumelelo.

Imidlalo ekhona ezikolweni zasezingeni elingaphezulu ilusizo kakhulu ebantwaneni bethu iyabasiza njalo abantwana ukuthi behlale imizimba yabo ivikelekile emikhuhlaneni njalo iyabaqinisa emzimbeni

Imfundo uyinto eqakathekileyo kakhulu. Abantwana bethu kumele bafunde baze bafike emazingeni aphezulu ayemfundo. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi bakhule babengaba khokheli aba qotho.

Imidlalo efana lebhola iyatholakala esikolweni sezinga laphezulu. Imidlalo iyasiza kakhulu abantwana ukuthi bakhule belolwazi lokudlala ibhola njalo iyabafundisa ukuthi bahlale ingqondo yabo ihlakaniphile.

Imfundo yasezingeni eliphezulu ibalulekile kakhulu iyenza umtwana azilungiselele ukuya ezingeni eliphezulu kakhulu ehambe esezimisele sefundile lokunye okunengi okumele akufunde

Siyabonga kakhulu uhulumende wethu osenikeze njalo abantwana abasezingeni eliphezulu ithuba lokubana baqhubeke bahambe ezikolweni noma bengelayo imali yokubhadala inhlawulo zasesikolweni

Ziyavalwa kusasa izikolo endaweni zonke jikelele sibongela kakhulu kulabo abathe baphumelela emhlolisweni yabo, kulungiselelwa ukuthi bathole imvuzo kulaba abathe baphumelela emhlolisweni yabo.

Izikolo zezinga eliphezulu sezinengi kakhulu esigabenithu lokhu kuyinto enhle kakhulu ebantwaneni bethu ngoba kalithuba lokuba behambe ezikolweni bengahlali emakhaya ngoba izikolo seziseduze

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bethu bengayeki isikolo besesezingeni eliphansi kuqakathekile ukuthi baqhubeke ngezifundo zabo ukuze bayefika ezingeni eliphezulu lapho abaza thola khona umsebenzi.

Isikolo samabanga aphezulu siyabafundisa abantwana imisebenzi yezandla efana lokupheka lokubaza lokweluka leminye etshiyeneyo

Kumele sibafundise abantwana bethu sibagqugquzele njalo ukuba bephumelele ezifundweni zabo zasemfundweni yaphezulu ukuze baphumelele baqhubeke bayephambili lapho abazafika khona befundela umsebenzi.

Imfundo yezinga eliphezulu iyamfundisa umntwana ukuthi aziphathe kahle imlungiselele njalo umntwana ukuthi nxa sesiya ezingeni eliphezulu kakhulu ahambe esekwazi ukuzisebenzisa izandla zakhe lokusebenza kakhulu ukuze akwazi ukuthola umsebenzi

Kubalulekile kakhulu ukuthi umntwana afunde aze afike esikolo samabanga aphezulu. Kuyasiza njalo ukuthi umntwana uphuma lapha eseyazi eminye imsebenzi eyezandla esekwazi ukuzisebenzisela izandla zakhe.

Bayanxuswa abafana bonke abaleminyaka engaphansi kwetshumi kumncintiswano yebhola lenyawo elizakubakhona ngoMgqibelo ngehola yesithathu kusiya ngehola lesithupha.

Uma uqeda isikolo samabanga lezinga eliphezulu usuka usulolwazi lwezinto ezinengi empilweni, ziyafundisa njalo imisebenzi yezandla lezi zikolo okuluncedo kakhulu.

Imfundo yaphezulu yaseyunivesithi ibalulekile kakhulu iyasiza kakhulu kubafundi ukuba ma beqeda iskolo bekwazi ukuthola imsebenzi emihle lemisebenzi ephezulu.

Isikolo sezinga eliphezulu kakhulu siyafundisa njalo abafundi ngokuzinakekela kokuzigcina kahle lokusetshenziswa kwemithi. Lokhu kuba lusizo kakhulu ngoba abafundi nxa beqeda lapho bayakwazi ukuba ngodokotela.

Ngahamba ngayofundela ukuba ngudokotela kwelinye idolobho elise duze lasekhaya ekusukeni kwami ekhaya kwakumele ngihambe ngiyohlala ngedwa kulelo dolobho ngiqale impilo ngingedwa kwakunzima ekuqaleni "but" ngokuya kwesikhathi ngajayela.

Abantwana bethu kumela bafunde baphumelele ezifundweni zabo zaphezulu lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi baqhubekele phambili emazingeni aphezulu bafunde njalo baze bathole imisebenzi emihle.

Kuyinto enhle kakhulu ukufunda uze ufike ezingeni eliphezulu kakhulu. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi loba uqeda isikolo lapho uyakwazi ukuthola umsebenzi njalo uyakwazi ukuzivulela eyakho ibhizimusi.

Abantwana bethu bathola imfundo ephezulu emaYunivesi. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi uma beqeda isikolo bekwazi ukuthola imsebenzi ephezulu. AmaYunivesi asekhona indawo yonke jikelele ezigabeni zethu.

Kulezinsuku kubalulekile kakhulu bazali ukubana sifundise abantwana bethu imisebenzi yezandla. Kumele abantwana bethu bakwazi ukusebenzisa izandla zabo ukuthi bayenze imisebenzi.

lelizinga lemfundo ephezulu liyinto enhle kakhulu ebantwaneni bethu liyasiza kakhulu abantwana sebeqedile isikolo kumbe sebephuma khona bethole imisebenzi njalo bebekwazi ukuzivulela ama company abo

Imfundo ephakeme ilusizo kakhulu empilweni zethu, iyasiza njalo ukuba ma siphuma khona siyakwazi ukuthi sithole imisebenzi siyovula lamakhampani awomsebenzi.